Fii foto la boo xam ne, ñung fa gis ñaari nit, muy goor ak jigéen. Goor ngi mu ngi tudda Bob Keyta, mu ngi sol grand mbuba bu nétte. Jigeen bi sox Naam la,l.Mu ngi sol piis bu " giriin"tiyee kalpe.

Fii nii, ñung fi gis jigéen bu toog. Mu ngi toog si biir nëëk, nëëk lañg ko muna wacee daal, Paski fum toog, saari neek la. Mu ngi lëëtu méés, mu ngi weeko, wan haan baage.

Fii nii si kow tali la, luñg neekë di gis fii nii mooy ay nit, mu gi xam ne, si ay am ñu xam ne si taksi bagaas lañge neekë, am ñu xam ne, ñu ngi taxaw, yoree seen daraapoo. Dañg neekë di salbirëët, dara moo xew loo xam ne mbëkte la. Loo la gaayi neekë di kontaan nii, lool la gaayi neekë di siiwal.

Fii nii, nëëk la. Nëëk boo xam ne mu ngi am lal, të lal bi ñung ko neekë di gisee, lal bu mag la. Mu ngi amee, ñarri.,yoo xam ne dang siy deñci sa ay yu sew. Waaw, lal bi mu ngi am koloo bu weex ak bu barrawun tamit, kuloor bu nirro ak sokolaa.

Fini aitta bou yatou la aye nyerri kellifa ak aye halle nyofa tock

Lii amb kayitti kibarla

Fii nii "stadium"la,"stadium moo néékë loo xam ne falla ndaw yi di dem di taagat yaram, walla fans yi fala ñuy dem di xoolaam maage. Ñunge fa gis pilëëya boo xam ne mu ngee woom op. Moo néékë mu ngee tangal yaram balla gëëm bi "start".Paski dafa wara pilëëy.

Fii nii taabul la, taabul boo xam ne ñuñ fa tek ay coco. Coco leekë Faal. Ñu ngi gis coco boo xam ne, ñuñ ko tek si digga, ñu ngi gis benen coco boo xam ne tooja guñg ko.

Fii nii njung fii gis aiiy kilipha yor hamneh, aiiy kilipha len yor hamneh den haarengh cii lu njui deff, teh njom lii njur yengu yengu moi adah ak chosan, ndah teh deh njur beuguel nitt njii pur nitt njii bung munah fateh sen ada ak chosan.

Ñii ñaar nit la ñu, ñu xam ne, ñaar ñu soopante la ñu. Ñaar ñu bugante. Ñaar ñoo xam ne, ñu ngee yëngu si mbëggel. Ñu ngi gis goor baa ngi taxaw, langaamu soxnaam, mooy, jigéen ji. Të ñom ñaar ñiepa ngi sànse.

Nyii ay nyari jigeen leg nyo ham ne, kenaki kelifala, kenaki ndawla, te nyun si kaw taly, nyu ge jema dem marse por ndoggi luuj nyo togal sen jaboot, nyu gi nii, nyu ge jala taly bi

Lii nii, sampu la, sampu boo xam ne, si waalum taax la.taax la boo xam ne am na dek yu sakkan daal. Waaw, moo miin ne, nekkut béénë nëëk, dañge leen teklaante, të ay nëëk lañge Yoon xam ne paréé guñge, daal. Ñung si ligeey bi.

Fii nii, hotel la, hotel bi daa am kaa paak. Kaa paak moo don palaas boo xam ne, falla moto yi dee gaaré su fekee yaa ngëë yëngu pur boo démé yëngu si dara daal. Bu féékee da nga deem restooran pur jëëma léékë, walla danga deem pur sangu si hotel bi, moo néékë si puul bi.

Fi nee keur la bo hamneh keur bu yatu la keur bu refet keur bo hamnex terass la terass bu refeta refetal bu hamnex mogi am flower si fenc bi mogi am poli kuraa mogi am lampa bu hamanex si gudeh dang koi muna taal pul rud plac bi sett.

Kii ni soxna la boo xam ne, ndaw la. Soxna su rafet, xees, sol piis bu weex, piis bu ko jaapu, yoree kalpeh, toog si nëëk bu rafet.

Fii nee traffic la mung si kaw tali giss nene traffic bi nyu fa gis moto bu hamnex saari taxi bagass la auto bo hamnex truck la y truck bo yeem la nyun fa giss xale nyung si truck bi auto bi dilen yobu.

Lini tereh la m, tereh mo neka lo hamneh book la bo hamneh, sun kilifa dinneh yi deng ko used wala sun kilifa dinneh yi book bobu lanyo jefandiko. Moye Quran bi book bini mo neka ni.

Bi nee newspaper la newspaper moi keyt yo hamnex sung pensum xibaar den koi wun askanbi pul askanbi bi mun si jaga loi heew si deka gi ak bitim reew.

Sunpenchum mam yii la won aye nak nyung far dii nan ndocg

Lineh daram bu weeh laah , daram bohammanteh laah jun gooh laal si soof, bunguh laleh si suuf bu pereh , yu teeh faah ayy njaruh , njaruh bohammanteh bul jigeen neeh laah joog gooh sol senn nopahbi , njareh njaruh laah yu refet ta refet.

Fiinii kerr la mougui am taboul nyugui tek ci kaw wam amb satallah

Lii nii palaat Bo xam ne, palaat bu weex la. Palaat bu rafet, ñung ko tek si kow taabul, taabul bu leer nañge. Ñung fa tek ay kaani, nuñg fa tek, ay kaani salaat. Ay kaani yu sakkan ak ay kanni salaat yu sakkan, tek ko si kow palaat bi.

Li tuul la tuul bu yatu ta nyunge giss si tuul bi bennuh ndaw munge bayye supameh, supameh lekuh bu human teneh dang koi lekuh ta dafa am bayra